Yonde sare, sare nyiɓa nde, nde wala pilasta bulok, nda daldal yonde, yonde sare mai bo ɗo maɓɓi penti yonde mai zargina nda gadina ha sera.

Hoore leeso ɗo dari ha ɓandu wadurop, nda durowaaji nda diresimiro amma miro wala dou totton nda leeda feere ɓalewa ɗo jooɗi ha sera, ɓe ɗo naftora be leeso ni ha suudu ngam waalugo siuta wadurop ɓe ɗo waata lumse labɗe ha nder majum.

Hore leeso ɗo dari ɓari be durowaji, be wardrop, be dressing mirrow. Wardrop ni ɓeɗo naftira be mai ha resugo kare, to ɓe loti lumse ɓe ɗo nyobba resa wardrop. Ɓe ɗo naftira ɓe leso bo, gam walugo siwta.

Junngo ɓi aadama o ɗon jogi Linngo-linnyoore, Linngo-linnyoore laatiiɗum kuje ladde, amma ndaaɗum o ɗo jogi haa juuɗe maako, ɗum Linngo-linnyoore on

Ɓiɓɓe roɓe ɗiɗo ɓe ɗo dari ɓorni toggoje juɗɗe goto ɗo wakki gele danejum goto do wakki gele ɓalejum. Juɗe goto ɗo jogi woyaji ɗiɗi waya manga be waya petel goto bo juɗe mako be halagare.

Ɓiɗɗo debbo, oɗo rondi daaro be kare ɓiɓɓe ledde ha nder daro mai, oɗo rondi mangoro, abaraba, ayaba, odo watiyeri, oɗo wati jawo, oɗo wati hunde kine.

Lawol, laabi dum be wo’inta da motawa do dari da salobe be kosde , dum fly over on be wadata ha doɗdon lawol mai.

Ɗo baskoje on. Baskoje ni ɓe ɗo he’a waɗira haako. Haako mai belɗum masin. Baskoje mai bo ɓe ɗo yorna waɗa haako baskoje jorɗum. Baskoje ni ɓe do sarrifa ɗum.

Biɓbe leɗɗe on ha nɗer tekawe. Biɓbe leɗɗe ko nanɗi ayaba, mongoro, kankana kanjo on ha nɗer.

Nyalɓe. Nyalɓe ni, ndaɗum ɗo ha nder baf, baf ndiyam Zargina be Danejum. Beɗo naftira be Nyalɓe ha nyamugo. Nyalɓe ɗo mari nafu ha ɓandu.

Debbo do yaha do lawol odo wakki boro mako odo fadi paɗe ɓe ɗo naftira be boro ha watugo kareji irin jambaki gazal cede ɓe ɗo resa ha boro da mota bo do sala ha sera kolta.

Yonɗe sare. Nɗa yonɗe sare, nɗe ɗo maɓɓama ɓe taɓrawal. Ɓa tsata tatsa ha ɗow totton. Nɗa lamɓatu ha sera yonɗe sare mai. Nɗa gene kecce ha ɗoɗɗon.

Hore ɓiɗɗo debbo o ɗon jodi haɓɓi ɗankwaliwol ɓalewol ha do hore mako m ɓiɗɗo debbo on oɗon joɗi turni hore mako o haɓɓi ɗankwaliwol ɓalewol ha do hore mako mai.

Kare on kare faune je roɓɓe naftirta be majum, nda agogo roɓɓe ɗo haɓɓa ha jungo lara wakkati, nda jawe roɓɓe ɗo wata ha juɗe maɓɓe, nda yeri ɓe ɗo wata ha noppi maɓɓe, nda rivom ɓe ɗo haɓbay ha hore maɓɓe fu ɗum faune roɓɓe.

Boorooji, kala-kala boorooji ɗo jooɗi ɓe ɗo naftira bee booro rewɓe to fawni ɗo vakka booro waata kare pawne maɓɓe waata limse su gele, su kuujeeji feere ni ko nanndi bee man

Ɓiɗdo debbo be nanta mauɗo jo siyasa oɗo volana ɓiɗɗo debbo mai sa e ɓe yari ɓe sudu nyaun dur du.

Debbo ɗo jogi jungo mako oɗo wati jawo ha jungo mai jawoni ɗum hunde faune on je roɓe naftorta be majum ɓeɗo wata ha juɗe maɓɓe.

Biɗdo debbo o ɗo dari ɓorni toggore junɗum, be mayafi mako, be pade ha kosɗe mako, o ɗo dari ha nder saare, interlock ha dow interlock ha nder saare majum.

Derke en fijoɓe bool ɗum kosɗe nda ɓe ɓeɗo fija balum nda woɓɓe ɗo dari hato ɓeɗo lara ɓeɗo waati lumse nonde zargina goɗɗo bo ɗo waati boɗejum. Ɓeɗo fija bool ni ngam nanuki belɗum.

Nyiiri ha nder faande ɓeɗo lawandi be laawirgal, ɓeɗo lawandi nyiri gauri. Enɗo naftira be nyiri gauri ha nyamugo, gauri ɗo bedda iyam ha ɓandu.

Ɓiddo debbo, oɗo o dari hokkiti ɓawoo oɗo wati ves, juɗe simi, oɗo waɗi o, atashimen ha hore mako, atanhimen man kala ɗiɗi, yahugo tat, i odo wadi ɓalejum, be ndiyam goldin goldin, be badanejum danejum ha hore mako.

Yeri be sarƙa, ɓe ɗo naftira be yeri be sarƙa, ɓe ɗo waata haa daande, yeri bo ɓe ɗo waata haa noppi ɗum rooɓe ɗo naftira be mai haa faune je ro.

Yeri be sarka, ɓe ɗo naftira be yeri be sarka haa noppi. Ɓe ɗo waata yeri haa noppi, ɓe ɗo waata sarka haa daande rowɓe on naftorta be maajum.

Ɓiɗdo debbo o ɗo sanci hore mako oɗo woini gasa mai feci ha sera, oɗo fauni wati ilasis oɗo wati yeri ha noppi mako.

Kare faune ɗum roɓɓe ɓeɗo naftira be kare ɗoni ha gese maɓɓe gam hala paune gese maɓɓe ɗo woɗa to ɓe naftari be majum.

Toggore ɓiɓɓe roɓɓe habaya, nda debbo wati habaya ha hanga o ɗo dari ha ɓawo habaya mai bda leeso ha sera ɓe ɗo naftora be habaya ni ha ɓornugo ɗum surugal on.

Mayo, nda hosere ha dou mai, nda mayo, nda gene ɓokko-ɓokkoje, nda ha yeso hoseje mai dule ɗo waɗa ban curɗe curɗe ni ha dou.

Dondobal, dondobal ɗo va’i haa dow barwalowol haako feere, dondobal ni ɗo hoosa kalaaji ɓii aadama haa ɓanndu muuɗum.

Ɓiɗɗo debbo oɗo joɗi hokkiti ɓawo, o mori mordi be ataciman o rufiti ha ɓawo, gasa mai kala ɗiɗi ataciman mai ha hore ɓiɗɗo debbo mai.

Babal siwtaare bee caagooru. Ndaa korowal ndaa fulaawaaji ɓe ɗo naftora bee caagooru ɗo soodugo woya aytel.

Ɓiɗɗo debbo o ɗo dari ɓorni toggoore ɓaleere o ɗo waɗi juuɗe maako veeɗiɗe ɓe ɗoo naftora bee toggoore ɗo'o haa fawne roobe, habaaya innde maagol.

Juɗe ɓiɗɗo debbo, odo jogi jungo ɓiɗdo debbo famaro nda zoo__ nda halagare ha juɗe ɓiɗɗo debbo mai. Nda oldi ha juɗe mai, odo jogi juɗe ɓiɗɗo famaro. Ɗum juɗe mauɗo on bo__ pedeli mako be lalle, odo jogi jude ɓingel.

Saare nder saare, be fulawaaji ɓokko ɓokko, saare may pat be intalod, ndaa pitilla huɓɓooji jayri, ndaa moota ngaɗo dari ha.

Goroji, Goroji ɗe ɗo ha nɗer tire ha do buhu, goro ni himbe do naftora be mai musamman fulorobe, dereke’en, be do yaka goro.

Ɓiɓɓe leɗɗe. Ɓiɓɓe leɗɗe kala-kala ɓe ɗo naftira be mai haa nƴaamugo, bana mongoro, bana apul, bana abarba, fuu ɓe ɗo naftira be mai haa nƴaamugo. woɓɓe ɗo waɗa jus be maajum.

Leggal, leggal zaitun ngal ɗo dari. Leggal ni ɗo mari ɗaudi ɓe ɗo jooɗa siwta les maagal, gal ɗo rima ɓikkon, ɓe ɗo nyaama ɓiɓbe ledde mai, leggal zaitun.

Firiji. Ɗum ɗo naftira be firij ha watugo kusel, ndiyam yarugo njareteɗam, njaramji nder kolobaji. Ɓeɗo naftira be may ni ha watugo ha firij ngam ɗum fewna ɗum.

Taliya, taliya ni ɗum nyamdu on bo himɓe ɗo nyama ɗum, taliya nyamdu on ndu koyndu defowo defeɗum nden bo ndu teddai ko a nyama ndu, ndu teddai.

Palo. Nda palo be koromje laabule ɗo haɓɓi, nda koromje, nda tebul haa caka palo mai. Ɓe ɗo naftora koromje nii ngam juoɗugo siuta ha palo.

Boro ngodo joɗi nden be boro be do wata lumse kare pauni kare bornugo, ɓe do naftira ha booro nden boro mai go do jodi ha dow kwali nda boll.

Makaroni: Makaroni ni ɗum nyamdu on ko himɓe nyamata. Ɓedo naftora be makaroni ha defugo nyamande on ko ɓiɓɓe Adama'en nyamata.

Biɓbe fijobe bol kosde dabe da maudo maɓɓe do dari nangi kesi jogi ,wati sarlawa balewa bol ni be do fija gam baldu do jarta be do nana belɗum.

Faloru, nda koromje, nda santa tebur nda tivi ɗo kunni. Ɓe ɗo naftora be tivi haa larugo laba.

Juuɗe ɗo jogi turtuje. Turtuje ni ɗum ɓiɓɓe leɗɗe on, himɓe andi ɓiɓɓe leɗɗe. Ɓe ɗo nyaama ɗum, ɓe ɗo mura, turtuje ni ɗo ɓedda, naf ɗon nafu haa ɓandu ɓi aadamaajo.

Biɗdo debbo o ɗo joɗi o ɗo turni hore mako sedda Odo maɓɓi gite mako, o ɗo fauni wati jambaki be gazal, o ɗo mori mordi bo ha hore mako. Mordini do vo’ina robe.

Hoto debbo o ɗo joɗi fauni ɓorni lumse wati alkibare o do wati murzani ha noppi mako be ha ndande odo wati jawe odo wati halagare ha juɗe mako odo takki lalle.

Banau, banau ɗo joɗi ha dow intalok, ɓe ɗo naftira be banau ni ha remugo gene, vowurgo dotti, be ko nandi be majum, banau mai bo banaw njamdi on.

Kenkeso ɗo joɗi haa dow ka’ere. Kenkeso hunde on ko woni nder ɓaawo suudu haa nder cadda.

Ɗum faande ha dou hitte ɓe ɗo defa taliya, taliya ni ɓe ɗo naftora be mai ngam nyamugo, a nyama a nana belɗum, a nyama a hara, ɗum taliya.

Korwal ɗum be wala kosɗe ɗo naftorta be mai. Beɗo Naftira be mai ha asibitiji suɗi nyaunɗirgu. Woɓbe fere bo ɗo wata ɓe ha ɗow mai. Be yara ɓe ha suɗi nyaunɗigo.

Derkejo o ɗo dari jogi mak ha juɗe mako oɗo ɓorni riga be gare be sarla oɗo haɓɓi agogo, ɓeɗo naftira be agogo ha larugo wakkati nda hifnere oɗo wati daruɗe gitte.

Boji ɓeɗo maɓɓiɗi ha sudu maji ɓeɗo hauti hore ɓeɗo naftora be mboju ha nyamugo, woɓɓe don nyama mboju woɓɓe bo ɗo resa ɗum ha sare.

Kare faune roɓe, roɓe ɗo naftora be mai iri gazal jambaki ko be faunatani ha yeso maɓɓe, nda boro be ɗo naftora be boro ɗo ha watugo kare faune mai.

Korwal be filoji ha dau ma ngal. Ngal ɗo joɗi ha sera. Nda korom je luttuɗe. Korom je ɗo ni ɓeɗo naftira be majum ha joɗugo. Ɓe ɗo bo ha babal ɓe fiyata ɗe hababal fiyugo.

Dereke'en fijoɓe bol kosɗe nda ɓe ɓe ɗo dari ɓe ɗo walidiri juɗe maɓɓe, woɓɓe do wati toggoje daneje, woɓɓe ndyam koi, woɓbe zargina, ɓokko ɓokko.

Ɓiɗɗo debbo, oɗo dari, ɓorni toggowol ɓalewol, oɗo sanci hore mako safiti, gefe gasa mako oɗo rufi hagite mako maɓɓe gitere wore, gitere mako wore ɗo yasi.

Biɗɗo debbo, o ɗo dari fauni ɓorni riga juɗɗum. O ɗo waɗi gele boɗejum ha daande maako be sarƙa juuɗe maako be lalle, be halagaare. Gotel juuɗe maako bo o ɗo nangi kesi.

Fandu urdi do joɗi ha dou tebur. Fandu urdi ɓeɗo naftira be urdi ha ɓandu himɓe. Ɗo susa urdi ngam ura itta lammeli be kacceli.

Dereke'en mauɓe ɓeɗo mofti moftorde ɓeɗo ɓorni, ɓe ɗo hifni kifineje, ɗiɗo nder maɓɓe ɓeɗo wati daru ɗe gite ɓe ɗo sofsoftora.

Jire: jire do ha dou leggal. Jire ni dum do wona ha ladde. Dum do wada bononda ha ngesa. Dum do irta to be awi biriji, iri butali'en, jire do irta vonna.

Yeri: Yeri bo roɓe ɗo naftora be mai ha watugo ha noppi. Ɓeɗo wata yeri ha noppi ngam fauna roɓe ɗo voɗa to ɓe wati yeri ha noppi maɓɓe.

Gora do dari gora danejum mabbode bodejum, njumri do hader gora majum, be do naftora be njumri ni dom magani on sosai njumri.

Goɗɗo ɗo dari goɗɗo mauɗo oɗo dari lumbi diri juɗeji mako oɗo dari ɓorni toggore jompa salla gare ndiyam zargina be zubi ha ye.

Tasaje nyamrude tasaje nyamrude banto pilet be takaire, pilet be ɗo rotta nyiri ha nder totton takayre be do waɗa hako su perpesu ha nder takaire.

Taliya be nyiri marori, be soss ha dau mai. Be tingere be tumatur, be salat ɗo hauri, beɗo hee'i ha sera. Taliya ni ɗum nyamdu on be nyiri marori pat ko hiim.

Les hore leso nda miroji, ɓawo hore leso mai nda waldrop ɓeɗo naftora be waldrop ha watugo limse labɗe be nanta nyorode, ɓeɗo resa ha wakmldrop.

Sare dammugal sare be baranɗa be shagoji. Nda dammugal sare mai ɗo mabbiti. Shagoji mai fu do mabbi be ɗo kubli be kwaɗo. Nɗa baranɗa mai ɗo pusi-pusi. Nda lambatu ha sira baranɗa mai.

Ɓebbe roɓe makaranta, ɓiɓɓe roɓe makaranta be do ɓorni toggoje zargina kola danejum, siket danejum, bedo wati sarla ɓalejum be paɗe danejum. Shuuɗi makaranta mai nda ɗi be penti ɗi ɗo wati be peundi di sudi.

Gefe sare nda ɓawo sudu dammugal mai ɗo maɓɓi be kwaɗo, nda yeso ɓawo sudu mai be sokawe ha ɗoɗɗon, nda daldal babal.

Kifineje, ɓiɓɓe roɓe, kifineje on, ɓiɓɓe roɓe do wata ha hore maɓɓe, dum hifnere on, bo be ɓoggol, a wawan a hifna non, a wawan bo a haɓɓa to a yidi. Kifineje maini kala, kala ,nda danejum nda burawun. kala kala ni kifineje.

Dande debbo. Debbo, o ɗo ɓorni riiga mako, o ɗo waati sarƙa ha dande mako. Ɓe ɗo naftora be sarƙa ha yake faune. Rowɓe, ɗo fauna be sarƙa waata ha dande mum.

Yonnde saare be get ɓaleejum be dammugal peetel ɓe ɗo naftira dammugal peetel himɓe nastoɓe be kosɗe, get bo ɓe ɗo maɓɓitina Moota be Maacin be ko nanndi be may ɗo nastira heedi get may.

Leeso leeso ko ɓe naftorta be leeso ni ɓe ɗo ve’’ita ɗum, ha sudu bote majum to a somi a walan a siuta ha leeso, a walan a daana, leeso ɗo wo’’ina sudu ɗum paune on ha sudu ha sare sosai.

Kofi, kofi silva, ɗo joɗi ha ɗo tayils, ɓeɗo naftira ɓe kofi ha yarugo nɗiyam, yarugo gari, yarugo sha’i fu ɓeɗo naftira ɓe kofi silva. Nɗa kofi mai.

Ɗere ke en fijoɓe bol ɗum kosɗe da ɓe ɓe fija bol woɓɓe be lumse danejum da bolni dum fijirde on ɗum ko jartinta ɓalɗi.

Ndotti'en ɓe ɗiɗo, ɓe ɗo nanngootiri juuɗe, alaama ɓe ɗo hofnira, ɓe ɗo seyi, gooto be daaruɗe gite. Ɓe ɗiɗi fu be kifineeje haa dow hoore maɓɓe, ɓe ɗo jala, ɓe ɗo seyi.

Sudu falo ni ɓe ɗo waingo ngo ɗo woodie faloru mai nda labuleji ɓe ɗo haɓɓiɗi ha sera, nda naura feunurga sudu ɗo bbili ha dou.

Ɓiɗɗo debbo o ɗo joɗi ɓorni toggore mako, o ɗo wati yari ha noppi mako, o ɗo fauni hore mako mori morɗi ɗiɗi, o ɗo haɓɓi gasa mai be rivom, o ɗo wati rivonji perpetel ha hore mako.

Derke'en jangirde ɓe ɗo haa der sudu jangirde, ɓe ɗo heɗita ko mallumjo yeccata ɓe hala jangirde, woɓɓe ɗo jogi defte be bayro hala windugo.

Yari be sarqa, yeri be sarqa roɓe ɗo naftira be yeri be sarqa ha noppi maɓɓe. Yeri ɓe ɗo wata ha noppi, sarqa bo ɓe ɗo fala ha dande maɓɓe hunde paune je roɓe.

Dereke'en jangirde ɓeɗo nder sudu jangirde, nda mallumjo maɓɓe oɗo jangina ɓe, ko moi ɗo joɗi heɗita ko mallumjo mai yeccata ɗum ha jangirde ha nder sudu jangirde mai.

Daldal sare nda dammugal sudu do maɓɓi be penti dammugal mai zargina nda machine kosɗe ɗiɗi ɗo dari ha sera nda leggal ha sera daldal.

Kula ni ɗiɗo joɗi ha babal sorgo, ɓeɗo sora kula ɗo ɓeɗo soda kula hala to be defi ɓeɗo rotta nyamdu ha nder totton, ɓeɗo wata nyiri ɓeɗo wata hako ha nder kulaji.

Ɓiɗɗo debbo, o ɗo dari ɓorni toggowol maako, o ɗo moji gele maako pink. Ɗum sutura on ha ɓandu rooɓe, rooɓe ɗo ɓorna riiga, be gele ɗum ɓe ɗo wooɗa.

Yonde saare, dammugal yonde saare haa dow buuwaangal, ndaa dakali haa yonde saare, be lambatu, dammugal get boɗejum. Ɓe ɗo naftira be get haa nastungo moota, ko maachin, ko na’i, ko baali fu, ɓe ɗo naftira be nastugo get.

Hoore ɓiɗɗo gorko, o ɗo woɗɗini hoore may, o ɗo jooɗi huusiti geefe, ndaa noppi maako, ndaa daande toggowol maako, o ɗo woɗɗini hoore may safiti gaasa may.

Buredi be cimcim buredi ni ɓe ɗo naftira be mai ha nyamugo en ɗo andi bo ɗum fu lawa on ɓe naftirta be mai be waɗira buredi, buredi bo ɓe ɗo yara be sha’i ɓe ɗo suɓɓa ha hako sitiu ɓe nyama.

Dereke’en fijoɓe bol ɓe jego jeɗi ɗaɓro mai vurtai sosai, jegore mai bo oɗo ha ɓawo oɗo dari bana ha nder makaranta ha kombi cuɗi makaranta penti ɓoƙko-ɓoƙko be.

Dereke'en ɓe ɗiɗo mawɗo be pamaro ɓe ɗo waati limse fijugo balon. Limse may ɗum bulu on, gooto ɗo waati jesi bulu be sarla ɓalewa be hifnere ɓalejum.

Yonde saare nde wala pilasta nde ɗo be dammuɗe 2 gotel dammugal petel ɓalejum, dammugal ged ɓalejum bo nda ɗum eɗo nastora ha gedni ɓeɗo nassina na’i a’a dabbaji, mota, mashin, dammugal petel bo himɓe be kos ɗe ɗo nassira her ton.

Haire woggirɗum lumse andiranga ayon, ɓe ɗo wogga lumse be ayon heɓa lumse walta woɗa, itta nyobborli kanju on bote ayon.

Debbo ɗo jooɗi. O yeesiti yeeso maako, odo moori morɗi haa hoore maako kalaba, oɗo haɓɓi dowji mai be rooba, lesji mai bo, oɗo rufiti haa ɓaawo maako, nda noppi maako be yeri haa noppi maako mai.

Rimot, ɓeɗo naftira be rimot ni ha kunnugo tivi, feunirga sudu, ko nandi be mai. Rimot ni ɗum hunde on jei ko naftirta be mai ha sare.

Dammugal sudu ɗum mabɓode kwano, nda ɗo maɓɓi be kwado, ha seramai nda bulog, nda leggal boko bokko ngal ɗo da.

Na’i, tokke na’i, nda na’i nda gaynaako ɗo dari haa sera ɓamti sawru, na'i ni ɓe ɗo naftora bee maajum haa nyaamugo ɓe ɗo hirsa, ɓe ɗo dura, ɓe ɗo naftira bee na'i ni kusel maajum.

Paalooru mawndu, nda koromje set ɗo haa paalo may, nda santa teebur ɓaleewa haa caka, nda koromje, ko ɓe naftirta be koromje ni to goɗɗo somi ɗo jooɗa siwta hɗa dow korwal.

Hoore debbo, o ɗo jooɗi turni hoore may.O ɗo moori sitayel ,haa hoore maako. Hoore may ɗo laaɓi tas ,walaa ndotti. Gaasa may ɗo ɓalwi kurum, hoore may ka ɗo ɗelkita, ndaa morɗi may be bit.

Cimcim, be do sa’a cimcim ha nder nyebbam ɓedo naftora be cimcim ha nyamugo a yidi a nyama a hara woɓɓe don nyama ngam suno woɓɓe bo don nyama hara.

Bibbe ledde andiradum ngoyva, be do nyama ngoyvani gam nanugo beldum be do nyama ngoyva bo ngam harande ayidi a nyama ngoyva a hara.

Falo nda faloru maundu, nda koromje, nda labuleji, nda windo, nda fanka dow nda jayri ɗo haski ha dow, ɓeɗo naftira be palo ngam faunugo sare.

Ɓeɓɓe leɗɗe ko en anndira kuwakuwa, kuwakuwa ni ɓe ɗo naftora be kuwakuwa haa nyaamugo, woɓɓe ɗo pusa yara ndiyam kuwakuwa, woɓɓe bo ɗo nyaama ɓaawo kuwakuwa may.

Yeri be sarƙa. Ɓe ɗo naftira be yeri be sarƙa ha waatugo. Rowɓe ɗo naftira be yeri ha noppi maɓɓe. Sarka bo, ɓe ɗo waata ha dande maɓɓe.

Leeso: Leeso ngo ɗo kafi ha nder sudu be katifa haa dow maago. Leeso ni ɓeɗo wala ha dow maago ngam siutare haa nder sudu.

Ɗum ɓiɗɗo on ɗo wali ha dow daago, ɓeɗo saɓɓani mo zaningado, oɗo wali be ves be nanta sarla gajere wondo.

Ɓiɗɗo debbo o ɗo dari moori hoore maako. Morɗi ni ɗum huunde boɗɗum on haa ɓi aadama, belɗum boo ta moori hoore maa a nanata. Ndaa yeri boo haa noppi mako ɗiɗi fu o ɗo bee janbaki.

Kofi bedo naftora be kofi yarugo ndiyam gari chai jus, kuje duɗdum bedo naftora be kofi tangaram.

Ndotti en ɓe ɗiɗo ɓe do kofnindira ɓeɗo seyi, ɓe ɗo jala. Ɓe ɗo hifni kifineje ndaɓe ɗo ɓeɗo seyi.

Ɓiɗdo debbo o ɗo dari ɓorni rigawol jungol seɗɗa ngol sali koppi ngol yottai ha les kosɗe mako o ɗo faɗi paɗe silipas ndiyam boɗejum ɓoggi ɓalejum o ɗo manta be koli mako.

Ɓiɗɗo debbo, o ɗo joodi, o ɗo joodi be moordɗi haa hoore maako. O ɗo jogi waya, o ɗo nyo’a waya maɓɓitanga, o ɗo jogi kum nda kum haa seera maako.

Ɗum mashinji on, nda ɗi ɗo mashinji mai ɗi tati, nden ngota nder mai ɗo jogi bohu ha yeso mashin. Goɗɗo mai o ɗo dari, o ɗo joɗi dou mashin o ɗo wati hufnenere yelo.

Inji moota, injiwa moota, moota ni ba’ante nga moota, mota to na be injini wala haa nga yahata, nga dillata koo ɗo be ɗo, sey be inji, waato inji ni kanjum on moota, moota bo ɗo yaara goɗɗo haa mari haaje fuuh.

Junngo ɗo jogi kuwaliru biskit, biskit ni ɗum hunnde nyamugo on ɓeɗo waɗina ɓikkon ha makaranta, yimɓe mawɓe ma ɗo naftora be biskit.

Laawol, laawol kolta ba’enteɗii ɗo sala ha totton, jamu en kosɗe ɗo saala, nda ɓeɗo darni njayri yiite pitillaji jayri ɗo dari.

Biɗdo ɗebbo oɗo joɗi hokkiti ɓawo maako. Oɗo habbi tawol ɗanejum. Oɗo habbi hore mako be rivom, be bit ɗanejum ha ɗow hore maako. Oɗo joɗi hokkiti ɓawo.

Gauta, gautani andira ɗum, ɗum cimcim ɓe ɗo nyama kon, kon peppeton, kon ɗo nder tire, kon katkon, kon belkon bo, ɓe ɗo nyama kon.

Debbo ɗo joɗi mori hore rufi gasa mako ha sali fobre, oɗo wati siket petel be riga wala juɗe rigamai wala jungo siket on oɗo duhi be riga mai wala juɗe.

Lariya, lariya ɓe ɗo sakira ɗum ko nandi be taaliya kuje ko be sa’i dankari, taaliya, kosei fu ɓe ɗo wata ha lariya ɗo naftira Be mai.

Almakaci: Almakaci ɓeɗo naftira be mai ha sa’e ta’ugo lumse ɓeɗo nyoota lumse be almakaci ɓeɗo helnyora be majum.

yonde sare, be baranda da dammugal sare mai do maɓbiti. gefe gotel do mabbi, gefe do mabbiti, da gortugal balewal do nasta nde sare mai da baranda bo be ndel galkatako

Ɓiɗɗo debbo oɗo dari borni toggowol ɓongol jungol odo hauri juɗe mako sera mako da ta'aso ɓo ɗe nonɗe boɗejum be fulawa bokko bokko ha nder taso mai.